Buɣum n-taal Kpɛŋɔ ayi yuli di dila loorinima kamani loorinima ma galisiya pam ka naan lan chaŋ nti gbaagi n-naan lan diri yanima chana ayi yuli palli maa zuɣu kom loori n-kana ti na zaani ŋɔ.

Baamaaya ka bɛ wari maa diɛma ka bɛ diɛmda binshɛɣu din be naba ni maa ti boondila chaɣila bɛ ni so shɛli maa ka di mi nyɛ lɔmo ka che bɛ lahi so sikeetinima zaɣ' ŋmahiŋmahi ka lahi zaŋ bɔbisi zaŋ bɔbi bɛ zuɣu ni

Yili m-zaya ŋɔ di mi nyɛla jirambiisa dubu buyi n-nyɛ li ka paɣiba ʒi sambani maa ni n-kɔhiri dakanda ka naanyi che shɛba mi ɡba zaa ʒiya dabba mi ɡba n-nyɛ ba ka naanyi che paɣa ka o mi ɡba kpabi bia n-ʒi nimaani

bihi n-laɣim taba diɛmdi diɛma bɛ mi zaa nyɛla bidibisi kunkɔna ka bɛ chaŋ nti gahinda n-zaŋdi surikpalansi ni ka na kana nti laɣim ʒiya n-na diɛmda ka lara

Silimiin' paɣa mini o bia n-ʒiya ka bɛ ɡbubi bia maa o nuu ni ka naanyi che ka bia maa ɡbubi beebii doo maa mi ʒila kuɣu zuɣu ka paɣa maa mi ʒi tiŋɡbani ni ka bɛ nyaaŋa maa kabfulaawɛsi beni

Paɣiba anahi n-yina nti wari waa ŋɔ bɛ mi niriba anahi maa a yi yuli bɛ nyaaŋa shɛba ɡba zaa bela bɛ nyaaŋa maa n-wari kanna ka ɡba zaa saɣiri yɛltɔɣa maa bɛ zaa ɡba n-ɡbami ka bɛ zaa zaŋ bin' piɛla m-bɔbi bɛ zuɣu ni ka che yino zaŋla bin' piɛlli maa ɡɔbi o nyiŋɡoli

Haʒi chandiba n bɔŋo a yi yuli dabba maa zaŋ la niɛn piɛla n zaŋ kaavili bi maŋa ka paɣaba maa mi yɛ hijaabi zaɣa sabila sabila ka bi zaa gilindi kaaba maa bi gilindili mi.

kpe ŋ-ŋɔ gba diɛma ka lahi diɛmdi maa paɣiba ayi nti pahi doo ka doo be bɛ sunsuuni ka bɛ gɔɣigɔɣi bɛ maŋa n-wari lala waa maa ka naan yi che ban ʒi kpaŋa maa ha dabba n-nyɛ ba ka bɛ mi ŋmɛri timpana maa ka bɛ wara bana n-ŋmɛri lunsi maa mini timpana maa ka bɛ wara

Ʒiɛɣu n ʒɛ dizuɣu a yi yuli yiya nim maa puuni shɛŋa lumi mari taba ka shɛŋa mii gba zaa lahi lunlu ka chɛmsi nim piligi ka chɛ dari maa ni kukabisi dondoya ka chɛ paip nima ka di gba dondoya ka chɛ tihi maa gba ka di mii ʒɛya

Kum n-ku ka bɛ chani bɛ ti sɔɣi lala nira maa bɛ mi chani o sɔɣibu maa shɛba ʒila kum maa ka shɛba mi gba zaa pahi n-chana bana bi ʒi o bana lee kuli chanimi ka shɛba mi kuhira ka bɛ chana

yiya m-bɔŋɔ yanima m-bala ka palli be di sunsuuni a yi nya yanima maa ti malila shɛŋa chamsinima noli ka fi zaa kpahi ka shɛŋa mi lee waɣa gari taba ka naan che tihi gba ka tihi be nimaani ti' waɣilawaɣila

Ashibiti ni m-bɔŋɔ ka zaŋ koma yiliyili m-kpɛhiri shɛba ka bɛ mi zaa dola garo zuɣu ka shɛba zaya guli ba barinima maa ka shɛba mi ʒiya.

Ninyulakpanjɔɣu ka silimiinsi laɣimvtaba n-yuuna bɛ puuni ti mali dabba ka mali paɣiba ka bɛ zaa ku ɡabi taba ʒiya n-yuuna ka zaŋ bindira zali bɛ tooni ka ninyulakpanjɔɣu mi za di kɔŋko ha

Diɛma ka bɛ diɛmdi kpe ŋɔ dabba mini paɣiba n-diɛmda ka dabba maa zaŋ chinchina maa n-so bɛ shee ni ka bi ye nɛma ka zaŋ cheeninima n-ye bɛ nyingoya ni ka naan yi piri cheeninima maa shɛŋa ka paɣiba maa mi zaŋ cheeni kara n-gba zaŋ niŋ bɛ nyingoya ni